Kuzvikora zvepashi-pashi, zvirokwazvo zvakabaanaka maningi ngekuti kuzvikora zvepashi-pashi ino, ndikwo kunoita kuti ana edu peanokura azoita ana kwawo peanoenda kuzvikora zvepakati nezvikora zvedera-dera.

Zvikora zvepasi pasi ndozvikora zvakakosha maningi ngenyaa yekuti ndikwo kunotange kudzidziswa ana hunhu nekutange kuadzidzisa kuti akone kunyora. Kuchikora uku kunobaatode maticha anodzidzisa nemoyo murefu.

Zvikoro zvepasi-pasi zvikoro zvakanaka maningi nekuti, ndokunotanga kudzidziswa mwana kuti aziye kugara neamweni zvakanaka, ndokunotanga kudzidziswa hunhu mwana, ndokunotanga kudzidziswa ana kuti akonehe kunyora.

Zvikoro zvepasi pasi zvakakosha maningi ngekuti ndokunotange kudzidziswe ana kuti aziye kuti upenyu hwakadini , ndokunotangahe kudzidziswa ana kuti akone kunyora kuti azokone kuenda kuzvikora zvepadera nezvikoro zvekudera dera kutiaite antu akakosha muntaraunda.

Zvikora zvepasi-pasi ndozvikora zvakakosha kupinda zvikora zveshe. Kuzvikora uku ndiko kunotange kudzidziswa mwana kuti aziye kuti chinyi chinozwi upenyu nekuti aziye kuti kuita hunhu nekuite munhu wakanaka, kwakakosherei. Ndiko kunoite kuti muntu abve akuzi munhu.

Zvirokwazvo kudzidzisa ana muchikoro chepashi pashi zviro zvinodakadza maningi, kuswera neana adoko zviro zvinodakadza maningi kakurutu ngekuti ana aya unenge uchitoaona kunge ana ako ukaabate zvakanaka anosekerera maningi.

Ibaari gwinyiso remene, zvikora zvepashi-pashi zvakakosha maningi. Ngenyaya yekuti kuzvikora ino ndokunotanga kufundiswa vana kuti kuita nekuita hunthu hwakanaka nekuita hunthu kwakadini. Ende kuzvikora ino ndo kunoita kuti ana edu azoita anthu kwawo kubva kuzvikora zvepashi-pashi kuguma kuzvikora zvepa dera.

Kuzvikoro zvepasi-pasi zvinobaada utsanana hwakanaka nekuti zvikoro zvepasi-pasi ndookunoenda echidiki ekuti anenge asati aakunyatsa kukona kuzvichengetedza panyaya dzeutsanana zvekuti utsanana ukaita ushoma ana anokuwara ngekubatwa nehosha dzakafanana nedzemundani.

Zvikora zvepasi pasi zvirokwazvo zvinobaakurudzirwa kuti zviite utsanana hwepamusoro soro ngenyaya yekuti kunenge kune ana echidiki asinganyasi kukone kuchengetedza utano hwavo anotoda kuti utsanana hunge huri hwepamusoro soro.

Zvikoro zvepashi pasi pasi zvikora zvinoita kuti mwana aite munhu pakati peamweni anhu ngekuti ndopanotanga kudzidziswa unhu nekutanga kudzidziswa kuti aziye zvekuzoita kana akuzvikora zvepakati nepakati nezvikora zvedera.

Adsidzi epasi pasi adzidzi anenge achiri kufundire kuite zviro zvakawandisa zvekuti mudzidzsi wacho unofana kutoramba achitarisa zvakaita kana kuvagezesa maoko kuabetsera kutorare nekutitasvike kumhatso.

Kuzvikoro zvepasi nepasi kunobaade kuti adzidzisi abaatotamba veana zvakanaka nekuti kunoda kutoti mudzidzisiwo adzidzise ana achishekerera kuti ana asazovhunduke adzidzisi oadzidzisa nekuti ana echidiki anenge achiri kutya kutaura kana kutamba neadzidzisi anekakuswera akanya...

Dzidzo yepashi pashi idzidzo yakakosha maningi ande ana redzidzo yepashi pashi anode kubatikira nekuti ana achiri adoko zvekuti anokona kuite misikanzwa yekuti inokone kuite kuti ndaramo yavo isaema zvakanaka kazhinji echitamba nemvura inenge yakasvipa.

Zvidzidzo zvepashi zvidzidzo zvakakosha maningi nekuti zvidzidzo izvi ndozvinoite kuti muntu azobve kuzvidzidzo zvepasi akukone kunyora kuti aende kuzvidzidzo zvepakati nepakati zvinozoita hino kuti aende kuzvidzidzo zvepadera ngokuti unenge abve kuzvidzidzo zvepasi akuziva zvaanoita.

Muzvikoro zvepasi pasi ,zvinokurudzirwa kuti muite mvura yekuti ana vageze nyara dzavo kana abve muzvimbuzi kana kuti akudya chikafu chavo pavanenga aambobuda kubva muchikora paya .Zvakanakira mvura iyi kuzvikora izvo kuti vanha ava vagare vanehutano hwakanaka.

Zvikora zvepasi pasi zvinopa ana zvidzidzo zvinoita kuti aite anhu mundaraunda asaita musikanzwa, zvikoro zvepashi zvakanakira pakuti ana eshee anenge akafanana anenge achitodzidza zvakanaka zvinoita kuti aite antu kwawo.

Kuzvikoro zvepashi pashi, zvikoro zvekuti ana anenga echitanga kudzidziswa kuti zviro zvinoitwa sei .Kuzvikoro kwakanaka ngekuti ndokunotanga kudzidziswa ana kuti adziddzire kunyora nekudzidzira kuita ushamwari, nekudzidzira kuita munhu panenge pane amweni anhu.

Kuzvikora zvepasi pasi kwakanakira kuti ana anodzidza akasununguka ende ana anodzidza zviro zvakawandisa achiningira kubva kuvamweni vavo nekuti ndizvo zvinotanga rudzidzo rweana rwechikora rwepashi pashi ana achidzidza achisekerera achifara neamweni avo.

Kuzvikora zvepashi pashi ,kazhinji kacho kunonyanye kukurudzirwa kuti uite utsanana wakanyanyisa ngekuti ana adoko anonyanye kutamba eibatana batana zvekuti ukatadza kuita utsanana ana anokuvara ngezvirwere zvinozoite kuti azofa kana kurwadziwa maningi.

Kuzvikora zvepakati nepakati nekuzvikoro zvekudera ndokunotanga kutodzidziswa anhu kushandisa michina inozoshandiswe mumabasa, izvi zvakakosha nekuti munhu unoswere kutoende kubasa wakutokona michina zvinoite kuti asvike echishanda zvakanaka.

Zvinobaite kunge ngezve nhando maningi ana achiendeswe kuzvikoro zvedera dera mare ichhibviswa asi kunaka kwazvo kunozoonekwa paya pekuti mwana unenge apedza akushanda mabasa anenge achimupa mare yakawanda maningi.

Ibari gwinyiso remene Zviro kwazvo zvikora zvepakati nepakati zvava zvikora zvakanaka maningi ngenyaya yekuti ndozvinoita kuti anoenda kuzvikora zvekudera dera zviro zvakakosha pazvikora zvepakati.

Ibaarigwinyiso yemene, zvikoro zvepakati ndozvinoite kuti ana adzidze kuti azoende kuzvikoro zvekudera-dera uko kwaanozodzidziswa kuti azoende kumabasa asi azviiti kuti aende kuzvikoro zvekudera asina kudarika nezvikoro zvepakati.

Zvikora zvepakati nepakati zvikoro zvakangwarira maningi ngekuti ndozvinoita kuti mwana kana akabva kuchikoro chepashi pashi asvikopfuurira mberi kuti azoenda kuchikora chekudera dera ende zvinoita kuti mwana aende kuchikora chekudera dera akangwarira maningi achiziye zvaanenge achida koenda koita akuderayo.

Zvikora zvepakati nepakati zvinenge zvine chikwangwari chinenge chakanyorwa kuti chikora chedu chinodzidzisa kusvika pamhando yakati ende izvi zvakakoshera pakuti unobaziva kuti mwana wangu akuenda pachikora chinosvika pamhando yakadai.

Kuzvikoro zvepakati nepakati ndokunotangira kugadzirwa anu, kuti azoyende kubasa. Kunodiwa anhu anenge akarongeka, anhu anenge ane wunhu wakanaka. Ndozvinoyita kuti ukwanise kubva kuzvikora zvepakati nepakati, uchiyenda kuzvikora zvepadera.

Ibaari gwinyiso remene mene zvikora zvepakati ndizvo zvinobaabeura njira yekuti ana edu aende kuzvikora zvekudera, zvikora zvepakati zvakabaanakira pakuti zvinovhura pfungwa dzeana zveibavhure ndxondo kuti paanoenda kuzvikora zvepadera anobaandodzidza kuita anthu kwawo.

Zvikora zvepakati nepakati zvakanakira kuti ndokunotanga kudzidzira anhu kukura zvinoita kuti paanozoenda kuzvikora zvedera anoende kodzidza zvinoita kuti azobudirira akuenda kumabasa akupinde munyika muneamweni anhu.

Ibari gwinyiso yemene zvikoro zvepakati nepakati zvakasiyana siyana unovawone kuti chikora ichi chakatorongeka nekuone zvikwangwani zvavo. Zvimweni zvikwangwani zvezvikora zviri pakati nepakati unotofunga kuti wasvika kuzvikora zvekudera nekuti zvinenge zvakarongeka.

Kuchikoro chepakati nepakati ndokunobve ana anozoende kuchikoro chepamusoro soro anobva neruzivo rwakadzara runobatsire kuti ana asazoite mbavha munharaunda ana azoite anhu akakosha anhu anoite kuti nharaunda izosimukira kana akuzoende kumabasa abve kunodzidza.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo kuzvikora zvekudera dera zvikora zvakakosha maningi ngenyaya yekuti unotonase kukwira wozoone kuti chikora chakanakire kuzvi kuzvina kuti unotobveyo wadzidziswa kuti kubasa kunoshandwa ne.

Zvikora zvepadera dera zvikora zvakanaka maningi ende zvikora zvinoita kuti ana aite antu kwawo mundaraunda zvikora zvinoda muntu akasiya chikora panaapa vantu vanoziva kuti kune asiya chikora.

Zvakanakira zvikora zvepadera dera ndezvekuti kazhinji kacho vantu vachibva kuchikora chedera dera vanenge vachitoziva basa ranenge achienda kundoshanda zvinoenderana nezvanenge akadzidza arikuchikora chekudera dera iyo.

Zvikora zvepadera dera zvakakosha kakurutu nekuti zviro kwazvo kudzidza kwezvikora zvepadera zvinoita kuti nharaunda yedu ibudirire nenyika yedu ibudirire .Anobva kuzvikora zvedera dera anouya koita kuti mabasa aite zviri nani nekuti mabasa agadzirike munharaunda mwedu.

Zvirokwazvo zvikoro zvekudera-dera zvakanakira pakuti ndozvinogadzira antu anoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndokunobva madhogodheya, maticha antu anonga akadzidza zvemandorokwati inoita kuti nyika isimukire kana oshanda mabasa makurutu.

Zvikora zvepadera dera zvakakoshera pakuti ndozvinogadzira madhokodheya zvakanaka pakuti zvinogadzira anhu akanaka mundaraunda anouya otanga kugadzira mabasa okurudzira kuti anhu asaita mbavha kana akura ngekuti angu anenge ane zvekuita mundaraunda.

Zvikoro zvepa dera dera zvakanakira pakuti weyi dzidzeyo unoto dzidza weiziya kuti ndichi tobva pano kutoenda ko tsvake basa kwakati ausweri ku mberereka ne nyika unenge uchito ziya zvawa dzidza ne basa raunenge uchida kutoenda koita.

Zvirokwazvo zvikora zvepadera-dera, pane mhando yezvikora zvekuti, kunobaadzidziswe anhu kuti oonde kubasa, anoende koshanda sei neamweni, ende anotodzidziswa kutoshandisa, zvaanoda kuzoshandisa kubasa , zvinoenderana nebasa reanenge achida kuzooita.

Kuzvikora zvedera dera ndokunobayi tange kudzidziswe madhokodheya edu zvaanozuuye eyitirapa ndizvo anobayi dzidza zvimwe zviro zvekuti isusu anhu anenge achizviti tinenge takadzidza zviro zvimweni tinenge tisingazvizivi anenge akadzidziswe zviro zvekuti akuuya korapa anhu kuno kuzvibhedhlera haavhunduki kana kucheke munhu kana ode kuzorape zvinenge zviri mukati mwemuwiri dzedu.

Ibairi gwinyiso yemene zvikoro zvekudera zvikoro zvakakosha zvikoro zvekudera ndo zvinogadzire kuti tiite madhokoteya anokwanisa kuzorapa ngazi dzedu kana utano hwedu usingaiti zvakanaka.

Vadzidzi vanodzidza kuzvidzidzo zvekumusoro soro wakanakira pakuti vanobatsira nharaunda kuti kana wapedza zvidzidzo zvavo wanovhura mabhizimusi anozobatsira vanhu wemunharaunda nemuganga kuti waone mabasa ende zvinobatsira kuti mbavha dziite dzishoma munharaunda.

Zvikora zvepadera zvakabanakira nharaunda pakaita mwana unoenda kuchikora chepa dera dera mwana uyu unotouya nedzidzo inenge yakakosha munharaunda zvinoita kuti nharaunda isimukire.

Ibaari gwinyiso yemene zvikoro zvepadera-dera zvakanakira pakuti anhu anoende kuzvikoroyo anotanga kutodzidziswa michina dzaanozoshandisa kubasa achiri kuchikorayo iyona kuzvikora zvepadera. Zvinoita kuti aende achiziya basa raanonga achizonoshanda.

Zvikora zvekudera dera ndozvimweni zvakanakira muutano hwedu nekuti zvimweni zvikora zvepadera dera zvinotobatsira madhokodheya kugadzira mitombo imweni nekuti ndokunenge kune antu anoziya maningi kuzvikora zvekudera iyoyo kutori nemadhodheya anozvishandarira kuzvikora iyoyo kudzidzisa ana anenge arikuzvikora kona iyoyo.

Amunawee zvinobadakadza kutoziwo mwana wako utoriwo kuchikoro chepadera ngenyaya yekuti achibveyo kuzvikora zvepadera unenge ane nzvimbo munharaunda yekuti aite munhu wekuti unokona kutogadzira mabasa nharaunda ikasimukira.

Zvirokwazvo zvikora zvepadera-dera zvakanakira pakuti antu anenga aitodzidziswa mabasa aanozoita kana apedza chikoro. Anenge echitoshandisa michina dzinoshandiswa kubasa kuti paanoende kubasa zvinenge zviri zviro zvakangofana...

Zvikoro zvepadera zvirokwazvo ndozvinobagadzira madhokodheya, mapurisa neanhu anoshanda mabasa makuru makuru. Zvinobatsira kusimudzira nharaunda nekuti zvinowedzera kuti mbavha dziite dzishoma munharaunda nekuti anhu anenge ane mabasa anoita.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso maningi zvikoro zvekudera dera zvakanake pakuti zvikoro zvinoita kuti anhu aite anhu muntaraunda zvikoro zvepaderadera zvinodzidzise anhu mabasa asati atoende kumabasa kwacho.

Zvikora zvekudera dera zvikoro zvekuti anhu aachasweri echipedze zuwa reshe eidzidziswa kungomudzidzisa mbichana aku motooende kotanga kudzidza mwega kwakudzidza kweantu akuda kuende kotsvake mabasa zvekuti anyanyi kukaraidzwa zvinoitwa zvepa.

Zvikoro zvekudera-dera zvikoro zvakangwarira maningi. Nekuti zvikoro izvi unobaatodzidziswe zvinotoitwe kumabasa kwete kuita ekufungidziraba. Unotanga kutodzidze utoriyo zvekuti paunoende kubasa unotoinde kunokone basaro kutopinda kana akuru anenge achishanda newe.

Zvikoro zvekudera-dera zvakanakire pakuti antu anotange kutodzidziswa kushanda achiri kuzvikorayo achishandisa nemishina yeanozoshandisa akubasa. Kuzvikorayo zvinoite kuti abve kuchikoro akutoziye kamushandiro kanoitwe kumabasa.

Zvikora zvapadera dera zvakabakosha maningi nekuti zvikora izvi ndozvinoite kuti anhu aende kumabasa obveyo ari antu anoziye zvavonoita anotoendeyo otoziya kuti basa iri rinoshandwa sei.

Zvinoite kunge kutambise mare kana kutambise nguwa tichiendesa ana edu kuzvikora zvepaderadera zvinozooneka kukosha kwazvo paya pavanenge vapedza chikora chiya kunyange kunyane zvichirya nguva yakrebesa. Vapedza chikora chiya aaneseki ngekutsvake mabasa anovape mare ngekukasira.